Ya xɔƒe zikpui bɔbɔe le afima suɖi bɔbɔewo le zikpuiame seƒoƒowo le afima kplɔ aɖe le titina ne xɔme wo si kaɖi da ɖe dzi kɔpo ha le kplɔ dzi nu tata wo le glia nu

Wo nuɖuɖu mam ne ɖeviawo, yevuviwo le me, ameyibɔviwo hã wole me, wodo awu vovovo, nyɔnu aɖe le nua mam na wo, eƒo ɖa, eɖo kuku, edo awu ʋi, edo trɔza blu, ɖevia ɖewo do awu dzɛ̃, eɖewo do awu yibɔ, eɖewo ƒo ɖa, eɖewo meƒo ɖa o.

Ama ɖewo le ekegudzu aɖe gbɔ. Ama ɖewo lé rɔɔba yi ɖe ashi. Ɖevi aɖewo do awu dzɛ̃ bɔbɔ ɖe ekea gbɔ. Ɖevia ɖewo do gbemumu ye kaaki le eté na wo. Eɖe do aŋtsiɖiɖi. Ŋutsua do trɔza blu ɖe anyigba ye wòdo awu blu ɖe dziƒo.

Ʋuƒoƒo le ƒuta ŋutsuaɖewo ʋu ƒom, ame ɖeka ʋuameve ƒom , amewoametɔ̃ wodo awu sɔsɔe, ameɖeka do awu dzĩ, eʋuaɖeka le ŋgɔ nawo amaɖewo tsa ƒu le le wo be megbe, ameɖeka gatsi goŋ ƒom, ameɖeka tsaxe ƒom

Ŋutsu aɖe kple viawo. Ŋtsua nɔ anyi ɖe zikpui dzi. Ewɔ rasta ɖe ta. Eɖɔ kuku ɖe rasta dzi. Ele ɖevi sue aɖe ɖe akɔ e watamelon dom nɛ ke mamleawo tsi tsitre ɖe egbɔ wo fi na wo wo ɖuɖum eye eɖewo do awu eɖewo medo awu o.

Nyɔnu aɖe le dzodoƒe, nuɖanu aɖewo le egbɔ, tɔkpo le gbɔ, agba le egbɔ detsi le eme, gatsi hã le agba me etre le egbɔ lamẽga le egbɔ, nugo le egbɔ amiwo le dziaƒo nugoa ɖewo le etama ekɔ ɖewo tsyɔ anyi le dziaƒo.

yameʋu dzeƒe yameʋu ɣiaɖe va dze amewo zɔ yina egbɔ amaɖewo kple bag amaɖewo li ɖa'si amaɖe le ŋu ɖe kekevi dzi yevuaɖe dó kot he zɔ yina yameʋua gbɔ amaɖewo le bag ɖa'si tɔɖe yameʋua gbɔ

dunyahehe amewo do awu yi wodó kuku yibɔ le aflaga ɖasi wòle gbemumu kple yi amaɖewo le kpovitɔwo ƒe ʋu tame wóle atiaɖe gbɔ laklatsiwo hã le afima amaɖewo dó awu gbemumu

Yevublotsi fiaseme. Woɖo nu vovovowo ɖe fiasea me abe atikutsetsewo, aŋtsi, maŋgo kple nɔviawo ene. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe fiase ƒe ŋkume. Edo koti yibɔ wòdo awu ʋi ɖe te. Wòdo trɔza yibɔ do fɔkpa yibɔ. Glasi wokɔ kɔ wɔ teƒeae.

Ɖeviwo du ƒum. Wo duɖiɖimefefe fem. Ame gbãtɔ do awu kɔfi, ame evelia do awu yi. Etɔ̃liae gakplɔe ɖoa edo kɔfi. Atsiwo le afi ma, exɔwo li. Ɖevi mamleawoa eɖo do awu gbemumu eɖo do awu yi.

Avɔwo le afi ya vovovo, avɔwo li abe aŋutiɖiɖi tsaka kple gbe mumutɔ kple dzɛ̃tɔ, kɔfii tsaka kple yibɔ alo dzɛ̃a, ʋɛ̃tɔ tsaka kple gbe mumutɔ alo aŋutiɖiɖitɔ.

Yevu ŋutsu aɖe le kplɔ̃ ŋu. Kɔmpita le gbɔ eye wo asi tem ɖe edzi ye agbalẽ aɖe hã le eƒe akɔme wole nu ŋlɔm ɖe edzi. Kaƒomɔ le egbɔ, nyadzɔdzɔgbalẽwo hã le afi ma. Ewɔ tea ɖe kɔpu aɖe me da ɖe agba me. Kplɔ̃ le kɔfi.

Ŋutsu aɖe do koti yibɔ do awu ʋi ɖe te le ha dzi wodo trɔza yibɔ. Ame aɖe tso akpa dam ɖe ha dzi wodo awu legbe, ko yibɔtɔ do ɖe dzi. Ame aɖewo nɔ anyi ɖe afi ma. Ame aɖewo bla ta, ame aɖewo do awu ʋi, ame aɖe dzɛ̃tɔ, ame aɖewo do yibɔtɔ.

Le ŋudzeƒe, ŋuwo sugbɔ. Ŋuwo le ʋie. Xɔ gã aɖe le ŋudzeƒea. Amewo sugbɔ. Motowo li, gasɔwo li, wodo agbadɔ ɖe ŋudzeƒea. Xɔ ɖewo le anyigba, ɖewo le dziƒo. Amewo ɖo asi ɖe ŋudzeƒea.

Sikakuƒe, agbodoza le afi ma. Amewo do agbadɔ le ete. Atsiwo le afi ma. Gakpowo li. Kawo li, etsi ƒoɖi aɖe hã le afi ma. Ŋgowo le afi ma. Mashiniwo hã le afi ma. Atiwo le afi ma vovovo le amadede me.

Amewo le takpekpe, ame aɖewo le asikpe ƒom, ame aɖewo nu ŋlɔm atsi tukpawo le kplɔ dzi, kaƒomɔ le kplɔ dzi gbalẽwo li nuŋlɔtiwo le agblẽme ame aɖewo lé nuŋlɔtia ɖe asi, trayiwo hã li, kapewo hã li

Dekɔnu, amewo le dekɔnua ame aɖe lé eze aɖe ɖe ta, wòsa avɔ ɖe akɔme, ame aɖe lé ati aɖe ɖe asi wosa avɔ vovovovo abe, kete, ame aɖewo nɔ anyi ɖe woƒe axa dzi wolé xexi ɖe asi, exɔ aɖewo le wo megbe, yevunyɔnuwo hã le wo dome ŋutsuwo hã li.

Nuyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe afi ya. Eble ta edo awu legbe, ede dzonu kɔ eko ela kple ka hewɔ asinudɔ vovovowo abe; bagi, kuku, trayi kple nu siwo woakɔ tso nu dzi ene.

Dzɔdzɔmetsi ɖiɖina tso to dzi. Amewo tɔ ɖe tsi ame hele dzɔdzɔmetsia te he foto ɖem. Ama ɖewo do awu gbemumu. Ama ɖewo do awu lɛgbɛ. Ama ɖe do awu yibɔ dzi kple anyigba helé baŋgi ɖaa shi. Ame aɖe medo awu o. ame aɖewo do ashi ɖe yame. Atsiwo le afi ma.

Amewo le ʋe ɖuɖu ɖu ƒe, wota avɔ vovovowo, wode dzonu xɔ asi, wobla ta, ame aɖewo ƒo ɖa, nyɔnu aɖe le eƒe axa dzi bla ta do awu legbee, atiwo le woƒe afi ma, exɔwo li amewo lé nu ɖe ta.

Eku teƒe, wowɔ ɖaka abe xɔ ene, amowo le teƒa fū, wo kɔ aɖaka to mɔ dzi va yi na, exɔ ɖe hã le afima, ŋu ŋɔŋlɔ le xɔ dzi, amowo do awu vovovo, yevuwo sɔ̃e wo nye.

Modzakafefe ʋeɖuɖu, ŋutsu kple nyɔnuwo le ʋe ɖum. Ŋutsu bla, ŋutsuwo bla ta. Nyɔnuwo ƒo ɖa ko nane ɖɔ ɖe ta. Wode nane asi. Wokɔ dzonuwo de abɔme. Wode dzonuwo kɔ. Wokɔ dzonua ɖewo de ali.

Yevunyɔnu aɖewo tɔ ɖe ɖevi aɖewo gbɔ, ɖeviawo le awu vovovowo me ɖevia ɖewo ƒo ɖa ɖewo meƒo ɖa o, eɖewo kɔ kuku tsɔ ta wodo awu vovovowo abe dzɛ̃tɔ, gbemumu, aŋutiɖiɖi, ame aɖewo tɔ ɖe woƒe axa dzi ekpɔ ɖem wo.

Kpovitɔwo le mɔ dzi. Wo ame eve woɖo gakuku. Etuwo le wo si. Ame ɖeka tɔ ɖe woƒe axadzi hede asi kotoku me. Asiikrimu dzrala ɖe le ɖo megbe. Ame wo tɔ ɖe afi ma le nu kpɔm. Emɔ hã tɔ ɖe wo megbe, atiwo le wo megbe.

Dekɔnutɔgbefia ɖu ʋi. amewo le axa dzi nɛ. Woɖo dziɖuɖu fiakuku nɛ. Wokɔ eƒe nunanawo ɖe asi. Am ya le wogbɔ kpɔm la hã le tsitre. Yiƒe awuaweo hã nyakpɔ fani.

Dukplɔla xoxoa, Kwame Nkrumah ƒe teƒe si wowɔ. Teƒe kpɔkpɔe ya, ati kpakpawo hã li. Wowɔ wo ɖe kpe dzi eye tsi le wo te. Xɔ aɖe hã li, ete tata hã le xɔa ŋkume.

Wokɔ amekukuɖaka ɖe ta. Akpamekukuɖaka. Ŋutsuwo koe ɖe ta wole azɔlidzi heyina. Atsiwo le woƒe axa dzi. Ame aɖewo do awu yibɔ dzi kple anyi. Ame aɖe do awu dzi, ame aɖe do awu yelo. Ame aɖewo zɔ le woƒe ŋgɔ yi na.

Atikutsetsedrala, wòdo awu ʋi ɖe dziƒo do kuku yibɔ. Atikutsete vovovowo le kushia me nɛ. Atsikutsetsewo le abe, atɔtɔ, akɔru, maŋgo, aɖiba kple nɔviawo ene.

Teƒe makɔmakɔ aɖe le xɔ ƒe ŋkume. Ame aɖe do moto va yi. Atsi ɖewo le teƒea. Etsi ƒoɖi le anyigba. Ama ɖewo tɔ ɖe afi ma. Ama ɖewo lé gagba ɖe ta. Ama ɖe hã tɔ nu kpɔm. Ama ɖe lé enu enu tɔxɛ ɖe ɖe ta. ɛɛ Gagba ɖe hã le kplɔ̃ dzi lee xɔ ƒe ŋkume.

Emɔ yi wome do o yedzi zɔm simiti ʋu le amewo le afima nuwo le afima hafi kpeku aɖewo le eƒe axadzi ati aɖewo ha le afima aƒe aɖewo le eƒe megbe eke sɔgbɔ ɖe tetƒea ekplɔ ɖewo ha le afima woda gago aɖe ɖe afima

Kpovitɔwo ƒe abidoƒe. Kpovitɔ nɔ anyi ɖe zikpui me. Ame ɖeka abi dom nɛ, zikpui le yibɔ. Ame ya abia dom nɛ la ɖo kuku blɔ. Wodo asiwui, agbalẽwo le kplɔ̃ dzi. Atikewo le kplɔ̃ dzi.

akɔdaƒe nyɔŋuaɖe akɔda ɖe ŋugoa me nyɔŋua ta'vɔ wò dɔwu ɖe dziƒo wò bla ta akɔda gbãlevi le hatóme nɛ amewo le kplɔ̃ nu amewo le fli me amaɖe dɔ awu dzĩtɔ amaɖe dó yia amaɖe dó blɔ ŋugoa le a...

Amewo le melidzeƒe. Atsiaƒu le afi ma. Ame aɖe le atsiaƒua me. Eŋuwo le tsia dzi. Amerikaflagawo hã le afi ma. Ŋutsu kple nyɔnu kple viwo tɔ ɖe afi ma le foto ɖem. Ame aɖee fotoa ɖem wo. Amea do awu gbemumu. Eŋuwo le tsia dzi. Exɔwo le afi ma

ŋutsu esrɔ kple via wóle xɔme wóle zikpi bɔboe aɖe gbɔ krismasi atsi ha le afima bag aɖe le wó megbe wóle aŋe nyiyaɖe ɖe asi exɔ soaɖe ha le wóbe axadzi rɔba kɔfe aɖe ha le wó gbɔ

Efia aɖewo le adewu me. Wovu kakla kɔ de kɔme. Woɖo kuku ɖe ta. Wodo awu dzi. Ame aɖewo le woƒe axa dzi. Wole dziƒoxɔ aɖe te. Ame aɖewo le takuvi ɖe asi, wole kaƒomɔ hã ɖe asi. Ame aɖewo do batakaɖi ʋi le aŋafia ɖeka be..

Dekɔnutsiƒoɖeanyi. Ame aɖe lé shinapu tukpa ɖe asi, le kpo ɖe asi. Nyɔnu aɖe tɔ ɖe egbɔ, woƒo ɖa, wodo awu, wole emɔ ɖe asi doɖe nu gbɔ nɛ. Amewo le egbɔ. Ame aɖe ta avɔ ʋi, ble tsa ʋi, ame aɖe hã le eƒe megbe ble ta ʋi.

Tugbedzeviwo ha dzim wole nɔnɔme vovovo me, wowɔ aŋuko kple dzonu si woza, wota avɔ vovovowo ame aɖewo kɔ gbedzevɔ bla edzi ame aɖewo za avɔ ʋi sɔŋ, ame aɖewo le wo megbe wotu agbadɔ ʋi sɔŋ eye amewo le ete atiwo le wo megbe.

Ŋutsu, evia kple srɔawo wo le xɔ me, wo mlɔa nyi ɖe aba bɔbɔe dzi, ŋutsua do awu blɔ ɖe dzime, wo do trɔza blɔ, ɖevia ɖeka nu kom eƒe ŋkume kpɔm, ɖevia ɖe do awu ɣie ele dada ƒe awu ɖe asi, ɖevia ɖeka le dada ƒe axa dzi, eme le...

Afɔku, exɔwo kaka etsi gblẽ nu le xɔwo ŋu ziŋgliwo kaka, atiwo kaka, ati aɖewo le exɔ megbe estiwo le afi ma, bagi aɖewo hã le afi ma, ekawo li.

Ame aɖe asi klɔm ekɔ nu ɖo ŋɔti edo awu ade dzonu kɔ ame aɖe hã le exa lé dzalɛ ɖe asi ame aɖe hã kpa vi ɖe dzi meyi hã kɔ nu ɖo ŋɔti ame bubuwo hã le wo megbe.

Eɖawɔƒe. Ame woame ve wole ɖawɔƒe. Wonɔ anyi ɖe aŋɛzikpi me. Ame ɖeka kɔ nu tsyɔta, ame ɖeka ɖɔ nane ɖe ta. Ame ɖeka do trɔza do awu ʋi. Eɖawo ƒe nɔnɔmetatawo le gia ŋtsi. Ahũhɔe hã ;e afi ma. Ŋugowo li. Mashini ya wokɔ ƒuna ɖa hã le afi ma

Kɔmpita nusrɔ̃ƒe, kɔmpitawo le kplɔ dzi, kaƒomɔ le kplɔ dzi gaŋkui le kplɔ dzi, kapu le kplɔ dzi, agblẽwo le kplɔ dzi, nuŋlɔtiwo hã le kplɔ dzi, wole amadede vovovo me, kɔpuwo hã le kplɔ dzi, nuŋlɔtiwo le abe gbemumu aŋutiɖiɖi kple nɔviawo ene.

Asi. Amea le asime eble ta. Ede dzonu kɔ. Dzonu ʋie wode kɔ eta avɔ. Ede gaƒomɔɖokui asi. Enuwo le asiame fuu abe agblemenuwo ene. Atikutsetsewo li. Nuɖuɖuɖwo ho li. Atikutsetsewo abe atɔtɔ.

Amewo tsi nom le tre me, ŋutsu aɖe da avɔ ɖe abɔ, egbe xɔm ɖe amewo si, ame woame etɔ̃, wotɔ ɖe axadzi, yevu ɖeka le dome ne wo, ameyibɔ woame eve le woƒe axadzi, woɖo agbadɔ ɖe le afi ma, ame yawo le afi ma, ame ɖeka do awu aŋutiɖiɖi, ame woame evea wodo ʋe.

Dzogbetɔwo ʋe ɖum, wokɔ kete tɔ godui do, wodo yaxɔwu ɖe dziƒo, amewo le wo gbɔ ŋu ƒom na wo, amewo le awu amadede aŋutiɖiɖiɖi tɔ me, exɔwo le woƒe, anyixɔ woƒe megbe, atiwo hã wole woƒe axadzi.

Anyinɔƒe, zikpui bɔbɔe le xɔ me. Suɖuiwo le zikpuia me. Nɔnɔmetatawo le eglia ŋutsi. Ekplɔ̃ ɖe le titina ne zikpuia. Agbalẽ le edzi, kɔp, tukpa hã le edzi. Seƒoƒo le exɔa me. Wole nu vovovowo me. Wodo dzo ɖe kpo me.

Ʋeɖuɖu. Amewo ʋe ɖum. Wo katã wobla ta ʋi. ama ɖewo do lesi. Ama ɖewo da nu ʋi ɖe kɔme. ama ɖewo kɔe da ɖe lesia dzi. Ama ɖe dɔ avɔ ʋi. Ame ɖe do avɔwu le gbemumu kple ʋia. Ama ɖewo le wo megbe lé takuvi ɖaa shi

Drɔ, wode seƒoƒotsihe vovovowo ɖe drɔ dzi. Eɖewo le ze me, eɖewo le kushi me. Wowɔ ahuhɔe nogo aɖe ɖe drɔ tame. Kaɖigbe wo ame eve le ahuhɔea ƒe axadzi. Zikpui aɖe hã le xɔa me. Ekplɔ̃ ɖe hã le zikpuia ƒe axadzi seƒoƒo le edzi Woɖo nu ŋɔŋɔe ɖe anyigba.

Ɖevi aɖewo kɔ tsi kɔ wɔ ŋu. Woa me tɔ̃ le ŋua me. Woame tɔ̃ le ŋua tutum. Ɖevi ɖeka ŋua kum. Nɔvia nɔ anyi ɖe megbe. Ɖevia ɖeka do awu gbemumu. Woame ve mamlɛawo do awu ʋi. ama ɖe tɔ ɖe afi ma nu kpɔm.

Ŋutsu, esrɔ̃ kple via, wole exɔ me, wonɔ anyi ɖe zikpui bɔbɔe aɖe gbɔ, wolé bagi yi wodea nunana me, ɖevia lé ɖe asi, aŋe aɖe le wo gbɔ le gbe mumu, krisimasi ati hã le wo gbɔ, ŋutsua…

Ɖeviwo ƒe fefe ƒe fe, ɖeviwo fefe fem, ame aɖewo do awu dzɛ̃ ame ɖe do yibɔ dzi kple anyi, ame aɖe do awu nɔnɔmetata vovovowo le eme wotɔ ɖe ɖeviwo gbɔ, ame aɖewo do awu ʋi ɖe dziƒo anyigbale dzɛ̃ kple yibɔ, ɖeviwo do awu dzɛ̃ eɖewo do awu ʋi, ame aɖewo tɔ ɖe woƒe axa dzi.